eyyi ndema non <hesitation> wonko joogui ɗum ndema ko ganda leydi ganda nokku ganda niaw ganda safara eyyi jooni non oɗo saaha ko <hesitation> waalo hikka arani kono ene woodi peeje ɗe ganduɗa ne woodi ndemaji ilneteɗi yimɓeɓe heewɓe nande nana baɗi guesse mumen guesse tokose e guesse mawɗe e joom beeli en e joom sardiŋi en gor foof yiiɗi ko seeɗa mowaaɗi mbale ene hutoro ɗum <breath>
hutoro ɗum effectivement
ko jiimi ko jonnon ko yidde wallodirde e yimɓeɓe seeɗa jiimaɗo o beele awɗele mumen ene peewne so awɗele ɗe peewnama beele ina dañe rendement saabu neddo ko famɗi famɗi ko foof ko gawɗa ko jidɗa ko conñde
<hesitation> conñde <hesitation>
eyyi jooni non ɓaada en dañi oɗo aprostar omo wawii <hesitation> fewnude awdi ha awdidi fuɗa reena ɗum <hesitation> yeddi mosso quoi coolɗo ko mosɗo yeedi col mi anda yeddi yeddi eyyi weeti weetani ɓaade o monɗo o monɗo <hesitation> badden hen soko reemoɓe maaro ɓe nani yimɓeɓe hewɓe hikka wonno waalo ngo ala ɓe batti doole mabɓee koyyi

jooni non en eɗen bismiɓe e golle he ɓade massiŋ o addama nana Wourossogui <clears throat> ala ko faadi sowona tan tawko reemoɓeɓe <noise> enen basiyɗen tan ko reemoɓeɓe ko wasssiyaji mabɓe <hesitation> haajuji mabɓe woni haajuji men e ɓena keeɗi kala jooguiɗo hen namdal no heeɓirte walla hol saggua mum kono kam ala
adda hen participation :muɗum
eyyi eyyi ɓuuri hen kam mawnude ko minen kam min baawi settade ko rawane gollal ngal reewi koye juuɗe amen won reemoɓe ɓe min baaɗi traitement awdi mumen <hesitation> reewi lawol hamin nde ɓeeto ari nde min jeehi to mabɓe min kersani min tawnoɓe ko <hesitation> ɓe nani min kaala radio ɓe gaari ɓe coodi ɓe jeehi ɓe jabboyi min jeehi min tawoyiɓe ha guesse min taawi guesse ɗe ene puuɗi <hesitation> hen goto ne wiiye Daouda Diallo <hesitation> hen goto ne wiiye Daouda Diallo o hollimin guessa makko o wi kanko o meɗani jabbude lawol gotol fuuɗa so wona hikka hikka kaadi omo ɗamini eywa jooni non Allah waɗi rawade ɗum woni o dañi hen
<hesitation> <hesitation> ha , saabu ko dañate ɗon ko guura o ma naf enen foof
kaadi <hesitation> ko hewɓe waɓe non ina jogotono caɗele saabu aɗa ara ara e nokkuji men he tan jiiya hunde ne jabba tan ne wonti beere ɓole taw ala ko woni ɗon hay batte <breath>
tawa foof ñamama
taw foof ñamama kaadi ko tampere woni ɗon saabu a jabbat luuwa gawa bekka ndeke ko golle mawɗe goni ɗon ndeke ɓeɗon joguiɓe guesse mumen tan taw oppiɗumen tan ko ronkude <hesitation> ronkande
ka ñamantewon
ñamantewon ɓeen ɓen so jiiyanoma walla ballo ndiranoma saabu ko dañate ɗon ko guura o ma naf enen foof saabu guura joogui yimɓeɓe ndeema kaadi so nedɗo dañata hen so ɓoyi woppat
gongua
eyyi deehe non ko saababu men hako liggoto ɗen ko beele dañen hen minen APS suji ɗi ko ɗum addi woni darde amen
<breath> moƴƴi wadde bandiraɓe sehilaɓe mussibɓe tedduɓe <hesitation> <hesitation> siftinde ha jooni keɗoto ɗon ko halirde mon RTS Matam tawi koy hewtere <breath> hakkude meɗen <hesitation> e Aboubakry Kane établissement Kane et fai et fils <breath> Agnam Thioday wonde Samba Guro Diallo <hesitation> APS mo Wourossogui <breath> won ¨ <hesitation> sygenta taawi <hesitation> ko fedde nde wona lamiyankore addunande men <hesitation> produit no wiiye aprostar <breath> tawi ko kamɓe <hesitation> tiguirigui kuufi ɗen kufduɗen yewterede nde henna gam yidde yewtidde mabɓe e dow famamuya fawde ɗum e hagguilaji ɓe ɓe ganduɗa kamɓe gooni reemoɓe ɓe henna <breath> kono hande en kaalino biɗen kalten le terme <hesitation> de traite de traitement ganduɗa henna hol karallagal baadi keblugol <hesitation> awdidi henna to baggal ha jooni massiŋaji goɗaɗi henna <hesitation> ko adi foof cerno KANE en gartat e machine naji ɗi henna <breath> tawi ko massiŋ goto min ganda tawi massiŋ o ne holno sifori <breath> holko saabi oɗon kala hen machine minen mi cikkanno tan a arat ƴetta <hesitation> awdi ma nawa <hesitation> bossiyel ma mbaɗoya ton henna <breath> <hesitation> holno mbawɗa famminirde yimɓe henna <breath> to bangal ngal karallagal

<hesitation> <hesitation> ya fudɗoyo bangueji godɗi

ko wayno ISRA Saint louis eyyi <hesitation> ISRA to henne <clears throat>

richard toll eyyi

artirte

<clears throat> reemoɓeɓe soɓe gari eɓe poota soklude <hesitation> e

taw tampata

<hesitation> kayri foof e moƴƴdude ndi moƴƴi koye yada e traitement o